Omama basukumele phezulu besiyahlabisa abantwana bonke abaleminyaka eyisithupha kusiyaphansi. Kukhona umkhuhlane ohlasela abantwana labo ngakho omongikazi esibhedlela bayahlaba abantwana amajekiseni

Esibhedlela kulezinsuku bananzelele ukuthi abantu abanengi ababuya begula ngaba bulawa ngumkhuhlane wesihudo ngakho sebefakile imfanekiso emdulwini eyabe itshengisela abantu begeza izandla ukuze abantu bengabulawa ngumkhuhlane lowu kumele behlale behlanzekile ngazozonke izikhathi begeza izandla.

Yimikhuhlane esigcwele elizweni abezempilakahle ngaso sonke isikhathi sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi leyo mikhuhlane njengabantu abasebenza labantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abanengi bagcwele esibhedlela, abanye bamile. Umama sebemhlaba ijekiseni ngabezempilakahle. Bavikela abantu emikhuhlaneni eminengi ,ngakho abantu basukume ngobunengi bezohlatshwa amajekiseni ukuze bengatholi umkhuhlane.

Abazempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza , bavalile amakhala kanye lemlomo , emakhanda bagqokile ingowani ezilombala omhlophe , ezandleni bagqokile ama glovisi alombala omhlophe , basendlini lapho okuhlinzwa khona abantu

Abezemphilakahle bayahlaba amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo. Ngakho bayaxwayisa izulu ukuthi akabuye ngobunengi bezohlaba lawo majekiseni . Abantu abanengi bahamba esibhedlela sebegula

Abantwana namuhla esibhedlela, kade bethontisela abancane. Kukhona umkhuhlane ozayo, ngakho omongikazi bayathontisela abantwana, bebavikela kulowo mkhuhlane. Omama abanengi bebegcwele esibhedlela belabantwana bezothontiselwa.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola usizo. Kukhona odokotela labomongikazi abaqhatswe nguhulumende abalindele abantu abagulayo ukuze bebasindise izimpilo zabo

Abezempilakahle kulezi insuku bayagqoka impahla zokuzivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo, bayavala amakhanda bevale njalo umlomo kanye lamakhala lapha ezandleni begqoke njalo amagilovisi.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni bafike afaka a matende abo lapho abahlezi khona kanye lamatafula abo agcwele imithi esemabhokisini abayisebenzisayo nxa beselapha izigulane.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sinathe amanzi ahlanzekileyo njalo lalapho esithatha khona amanzi kumele kube yindawo ehlala ihlanzekile ngaso sonke isikhathi , unganatha amanzi angcolileyo uyabulawa ngumkhuhlane wesihudo

abezempilakahle kade besemhlanganweni ngemuva komhlangano sebexoxile akade bekhuluma ngakho bacabange ukuba bethathe umpikitsha ukuze bekhumbule leli langa baile bathwele amabhuku ezandleni.

Kukhona eminye imikhuhlane engadingi ukuthi umuntu asebenzise imithi yesintu. Iyabe idinga ukuthi umuntu ehambe esibhedlela eyethola usizo ukwelatshwa ngudokotela. Imkhuhlane efanana legcikwane leHIV ungaze unathe njani umuthi wesintu awulaphi umkhuhlane lowu kufuna amaphilizi.

Abantu ababili omunye ngumntwana omileyo, omunye ngowesilisa okhothemeyo, phambi kwakhe kulebhakede elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka uyawatsha njalo ingcekeza kayithandi njalo umntwana umthelela amanzi ebhakedeni.

Abantu basukume ngobunengi babo. Besiya emkhankasweni wezempilakahle. Abafike esigabeni, bafaka amatende abo. Balapho okwensuku ezintathu. Behlola abantu, njalo beselapha abantu. Benika labomama, amaphilisi okuvikela okuthi bangazithwali.

Kulezi insuku ungahamba esibhendlela ugula odokontela into yokuqala bayinyenze bayakuhlola umkhuhlane webhiphi beqeda lapho beku hlole umkhuhlane befuna kubona ukuthi ulalo ngini incikwane le etshayivi

Abantwana abajabulileyo abageziswa izandla sebelungela ukuyakudla. Kukhona owesilisa othwele inkomitsho othelela abantwana. Kuqakathekile ukuthi abantwana bengakadli begeze izandla.

abantwana besikolo abagqoke ama uniform abamileyo kulamatafula amabili phambi kwabo bayakha amanzi bathwele amankomitsho sebewomile bafuna ukunatha abezempilakahle bayaxwayisa abantwana ukuthi benathe amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi

Nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane oyabe usumemethekile elizweni kumbe esigabeni abezempilakahle bayazivikela ngokugqoka impahla ezizabenza bengatholi umkhuhlane bevale imlomo lamakhala Kanye lezandla begqoke ama gilovisi .

Umama uyagula usesibhedlela ulele embhedeni. Abezempilakahle bafake umtshina esiswini sikamama njalo bonke bobathathu bavalile amakhala abo kanye lemlomo bezivikela emikhuhlaneni

Isikhathi esinengi nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane oyabe usumemethekile elizweni, abezempilakahle bayahlala phansi babonisane indlela abangavikela ngayo uzulu kulowo mkhuhlane.

Abazempilakahle abesilisa kanye labesifazana abamileyo bajabulile , kukhona itafula lapho abalalise khona umntwana omcane bahlola ubude lobufitshane bomntwana besebenzisa umtshina olombala olithanga

Indawo lapho okukhiwa khona amanzi abezempilakahle bayasikhuthaza ngasosonke isikhathi ukuthi kumele kube yindawo ehlala ehlanzekile ngasosonke isikhathi njalo amanzi ayanceda kakhulu empilweni zabantu sipheka ngawo siphinde siwanathe.

Abantu abanengi abahlala emakhaya bakha amanzi emgodini kuyabe kukhona umgodi wesigaba sonke lapho esikha khona, abantwana abane abasemgodini abakha amanzi bathwele isigubhu esilombala olithanga.

Amanzi aqakathekile empilweni zabantu njalo amanzi kumele siwathathe endaweni ehlanzekileyo sizivikela emikhuhlaneni iminingi amanzi siyawa natha, njalo yiwo esipheka ngawo njalo yiwo esigezisa ngawo imiganu emakhaya

Kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla ngazozonke izikhathi, bezivikela emagcikwaneni amanengi. Untwana umile oyikazana uyahlekelela, ugeza izadla zakhe, kulebhakede ililembala oluhlaza, kanye lenditshi.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle behlale phansi bebonisane nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane oyabe usuhluphile elizweni. Njalo lapho abayabe behlezi khona kuyabe kuletafula bephiwe letiye benatha emankomitshini amhlophe.

Emakhaya kukhona umgodi lapho izakhamizi zonke ezikha khona amanzi njalo kuleyondawo kuhlala kuhlanzekile ngasosonke isikhathi . Ababuya bezokukha amanzi abanye babuya lezigubhu ezinkulu ezilombala olithanga .

Abantu bezempilakahle abahamba ngemota yesibhedlela enkulu elombala omhlophe, bahlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo bahlezi ezitulweni. Basendaweni elotshani obuncane obuluhlaza kanye lezihlahla.

Umama uhlezi ebhentshini yedwa ugoqe izandla umama ukhangeleka engumuntu ocabanga kakhulu kumele athole umuntu wokuthi axoxisane laye akhiphe okungaphakathi kwakhe ngoba ukucabanga kakhulu kuyenza abanye abantu becine sebehlanya.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo omama bahlezi ezitulweni njalo kukhona abanye ababhabhule abantwanwa owezempilakahle owesilisa omi phambi kwabo mama ebafundisa ngendlela okumele baziphathe ngayo

Ubaba ubengumuntu othatha izidakamizwa, ngakho izidakamizwa zicine sezisenza ubaba ecine eselahlekelwa ngumcabango. Ubaba usetshona ekhala yedwa ehlezi ngalezi izidakamizwa.

Ukuthatha izidakamizwa, kumbe ukucabanga kakhulu kwenza abantu becine begula sebethwalelwa esibhedlela abantu abagula ingqondo, ngoba izidakamizwa ziyaphambanisa umuntu egcine esehlanya.

Abezempilakahle abasesibhedlela sabantu abagula ingqondo abesilisa labesifazana bayahlabela. baqakeza izandla njalo bamile. Kukhona njalo amatafula. Phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi.

Esibhedlela sabomama lapho ababelethela khona .Kukhona odokotela labo mongikazi abancedisa omama ukuthi bebelethe .Omama nxa sebe belethile bayasuswa befakwe kweyinye indawo lapho okuyabe kulabantu abalabantwana abancane .

Izakhiwo ezinengi ezesibhedlela ziyakhwe ngezitina ezibomvu njalo kaziplastwanga lapha emdulwini kuyabe kubhaliwe ibizo lesibhedlela kukhona njalo lamafasiteli angenisa umoya esibhedlela.

Izibhedlela ezinengi zakhiwe kuhle kakhulu njalo zakhiwe ngezitina ezilombala obomvu. Kukhona njalo imnyango eyabe ipendiwe ngependa elithanga. Phansi kuhlala kuhlanzekile ngasosonke isikhathi akulagcekeza

Ezibhendlela kumbe kungaba semakiliniki kwandise ukuba lamabhentshi lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalindele ukuthi zingene zibonwe ngodokotela . Njalo imiduli ipendiwe, eminye iyabe ipendiwe ngombala olithanga.

Esibhedlela kumbe emakiliniki lapho esilatshwa khona nxa sigula kukhona indawo elotshani obuluhlaza etshanini lobu abanye abantu abayabe belande ukuzolatshwa esibhedlela bayakwanisa ukuyazihlalela khona.

Ekiliniki ungangena phakathi kulezakhiwo ezinengi. Kukhona indawo lapho okubelethela khona omama lendawo lapho okulatswa khona abantwana abancane. Ukuze ungalahleki kukhona amabhakane phakathi akhomba lezo ndawo ukuthi zingaphi.

Esibhedlela kukhona izindlu lapho abalalisa khona abantu abagula kakhulu. Kuyabe kulembheda lapho izigulani ezifika zilala khona. Odokotela benzela ukuvuka nsuku zonke bezohlola izigulane lezi ziseduze kwabo.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi kungela ngcekeza ngoba abantu bezempilakahle yibo abafundisa abantu abanengi ukuthi kumele behlale endaweni ehlanzekileyo ngakho kumele bekhuluma ngento abayenzayo esibhedlela.

ezibhedlela kumbe emakiliniki lapho esilatshwa khona nxa sigula imikhuhlane etshiyeneyo ikhona indawo elotshani obuluhlaza kanye lamabhakane atshengisa abantu indawo ukuthi uqonda ngaphi nxa ulahlekile

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe phambi kwakhe kulomtshina omkhulu owokuhlola abantu abagulayo Umtshina olombala omhlophe uwubambile ufundela ukuwusebenzisa ukuze nxa izigulane zifika engathwali nzima ekwanise ukuwu sebenzisa

Abasafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi abasesikolweni nxa befundiswa bayafundiswa konke lemithi ukuthi isetshenziswa njani. Eminye imithi iyabe isemagabheni amhlophe abhaliweyo njalo nxa besebenzisa leyomithi bayagqoka amagilovisi ezandleni.

Abezempilakahle abasendlini lapho abahlinzela khona izigulani okungcwele imitshini eminengi Kanye labo mabona kude emdulwini bavale amakhala Kanye lemilomo lamakhanda.

Bagcwele abantu basemkhankasweni wezempilakahle, siyabonga ukubona intsha iphatheka kulowo mkhankaso, layo ihamba ifundisa abantu indlela okumele bazivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi, ikakhulu imkhuhlane ethelelwana ngokuya emacansini.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuthi sidle ukudla okuyakha imizimba ngaso sonke isikhathi ukudla lokhu kugoqela izithelo enzingaba ngama bhanana, ama aphulu , amaorantshi lamakheroti lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Siyayibonga intsha esakhulayo nxa iphatheka kwabe zempilakahle behamba befundisa abantu ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo befundisa labantu indlela okumele bezivikele ngayo kuleyo mikhuhlane.

Omama abasezibhedlela kukhona odokotela abakhangela ngezibeletho zabomama omama bayahlolwa izibeletho bekhangela ukuthi abalawo yini umkhuhlane ohlasela izibeletho okuthiwa yiCancer

Esibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu ngezitina ezilombala obomvu phezulu ephahlweni kulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kukhona njalo imota emileyo elombala omhlophe esibhedlela kukhona njalo le fulegi phezulu elombala embili olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka lezihlahla ezihlanyeliweyo ezenza kube kuhle esibhedlela .

Esibhedlela phambili kwesakhiwo bamile abantu kanye labezempilakahle. Isakhiwo phezulu sibhaliwe njalo siyakhwe ngezitina ezibomvu aziplastangwa. Eceleni kwabantu kukhona indawo elotshani obuluhlaza.

Isibhedlela esiyakhwe eceleni komgwaqo. Kukhona isango lapho okungena khona izimota kanye labantu njalo esangweni kulebhakani elikhulu elibhaliweyo ibizo lesibhedlela lotshani obuluhlaza phansi.

Ezibhedlela nxa abantu besalindele ukungena bebone udokotela bayabe behlezi ezitulweni njalo lapha emidulwini wesibhedlela kukhona anaphetshana ayabe enamathiswele ebhaliwe ukuze abagulayo befike bebale.

Esibhedlela omongikazi kanye labodokotela lezigulani ezilande ukuzolatshwa. Bamile phambi kwesakhiwo esipendwe ngependa eluhlaza okwesibhakabhaka . Njalo kubhaliwe amabala emdulini .

isibhedlela sakithi sithethe iminyaka embili belokhe bezama ukusiyakha ngakho sesizesaphela bajabulile abantu sesize sathola ukulatshwa endaweni eseduzane

Kungaba sesibhedlela kumbe emakiliniki kumbe ema khemisi kuyabe kule khabothi elama shelve emanengi lapho abafaka khona imithi. Imithi leyi iyabe iminegi isemabhokisini atshiyeneyo njalo avaliweyo.

eminye imitshina esiyithola esibhedlela estshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane iyabe ikwanisa ukuthi ihlole ingaphakathi yomuntu igoqela ukuhlola amaphaphu kumbe izinso kunye lenhliziyo

Siyababonga abantu bezempilakahle ngokusindisa impilo zabantu abagulayo njalo kwesinye isikhathi bayazinika ithuba besuke behamba bebhoda ezigabeni behlola abantu kwesinye isikhathi besipha abantu lamaphilisi

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale behlolwa ukuze umuntu abekwazi umkhuhlane ombulalayo. Abantu abanengi bahamba esibhedlela nxa sebegula kakhulu njalo kwesinye isikhathi umuntu umkhuhlane uyabe usumkhulelile.

Abantu abalomkhuhlane ohlasela isikhumba isikhumba siyabe siluma uthole abantu esephume amaqhubu amancane kumbe kwesinye isikhathi azinwaye aze abe bomvu ebuswenu akhona amafutha odokotela abaka wona ukuthi bengcobe

Abazempilakahle siyababonga ngokusindisa impilo zabantu. Laloba abantu bengafuni ukuya esibhedlela, bayasukuma behambe ngezigaba bebhoda behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo egoqela umkhuhlane wetshukela kanye lomkhuhlane weBP.

Abanye abantu abalezikhumba eziphuma izilonda, kumbe uthole umuntu wakhona enwaya ecine esebomvu esikhumbeni, kuqakathekile ukuthi ayethola usizo kubodokotela, bembhalele amafutha ongawagcoba kumbe lamaphilisi ongawanatha ukuze ukuluma kuphela emzimbeni.

Kulezinsuku sekulemitshina eminengi ehlola ingaphakathi yomuntu njalo kukhona eminye imitshina ekwanisa ukuhlola amathambo omuntu nxa umuntu elomkhuhlane wamathambo, ikhona imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola amathambo

Kuqakathekile nxa ungumuntu uhlale ukwazi umkhuhlane okubulalayo. Abantu abanengi bayahamba ezibhedlela kumbe nxa kubuye abantu bezempilakahle besiyahlolwa imikhuhlane etshiyeneyo egoqela umkhuhlane we bp.

Nxa ugula ungahlali ekhaya gijimela esibhedlela bakhona odokotela labomongikazi abalindele izigulane, bayafika bekuhlole odokotela bakwelaphe besindise impilo yakho.

Umama usesibhedlela umongikazi uqeda ukumhlola igciwane le hiv umama utholakale engelalo igciwane. Ngakho umongikazi uxoxisana lomama ukuthi kumele ahlale ezivikele ngazo zonke izikhathi ukuze angatholi igcikwane leli.

Isikhona imitshina kulezi insuku etholakala esibhedlela ehlola ingaphakathi yomuntu ingahlola izinso, amaphapho kumbe isibindi odokotela bayabe bekhangele kumabonakude

Minengi imikhuhlane egulwa ngabantu kulezi insuku. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bavakatshele abezempilakahle besiyahlolwa imikhuhlane egoqela ibhiphi kumbe owetshukela.

Umama ubulawa ngumkhuhlane wamehlo, amehlo akhe ahlala eluma akasabonisisi kuhle usebonela eduze. Ngakho kukhona umuthi esibhedlela abafike bamnika wona owokuthontisela emehlweni kathathu ngelanga.

u dokotela esibhedlela ogqoke ijazi elimhlophe wazivikela lapha esandleni ngokugqoka amagilovisi uhlola owesilisa igazi efuna ukubona ukuthi kalawo yini umkhuhlane we HIV

Elabhorithori kulapho esithola khona imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela, njalo elabhorithori kuyahlolwa amagazi abantu. Kwesinye isikhathi odokotela bayathatha imithambiso yabantu. Layo bayayihlola, ikhona imitshina eyenza lokho.

Elaboratory sithola izinto ezinengi ezitshiyeneyo kukhona njalo lemitshina yokuhlola izigulane eyehlukeneyo imitshina leyi iyabe ilembheda emaceleni lapho isigulane esifika silale khona nxa sihlolwa

Eminye imithi esiyithola e laboratory eyabe iphakathi kwamagabha akhanyiselayo , alezivalo ezimhlophe njalo enamathiselwe amaphetshana amhlophe ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi

Ithulusi esiyithola elaboratory, ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola umthambiso wabomama befuna ukubona ukuthi kumama uzithwele. Nxa umama ezithwele iyakhipha imizila emibili nxa engazithwalanga iyakhipha umzila owodwa.

Elaboratory kukhona odokotela abasebenzela lapho abayibo abahlola amagazi abantu kumbe imithambiso loba izikhwehlela njalo kukhona imitshina abayabe beyisebenzisa eminengi etshiyeneyo.

Elabhorethi ngaphansi kwetafula kukhona amabhimu amabili lapho abalahlela khona ingcekeza, elinye lilombala omnyama elinye njalo lilombala olithanga. Kukhona njalo lempompi lapho olugezwa khona izandla.

Esibhedlela kukhona indlu okubizwa kuthiwa kuselabhorethori phakathi, lapho okutholakala khona imithi eminengi etshiyeneyo, esetshenziswa ngodokotela, eyabe esemagabheni eminye njalo isezigubhini ezikhanyiselayo.

Odokotela abasebenzela e elabhorithori abathathu omunye ugqoke ijazi elimhlophe uthwele iphepha esandleni uyakhombela etshengisa abanye bakhe ababili omi labo.

Odokotela besifazana abasebenzela elaboratory balalise umntwana embhedeni omunye usalungisa ijekiseni ukuze ahlabe umntwana lowu ogulayo njalo omunye ubambe umntwana enyaweni

Elabhorethi sithola izinto ezinengi ezisetshenziswa ngodokotela njalo kukhona odokotela abayabe behlola amagazi kuleyondawo, kanye lemitshina abayabe beyisebenzisa lamathulusi.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela elabhorethori iyahlola ingaphakathi yomuntu eminye njalo ngehlola ukuhamba kwegazi . Imitshina le iyatshiyana. Eminye njalo iyabe imkhulu eminye njalo iyabe imncane ihlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Odokotela abasebenzela eLaboratory. Minengi imithi abayisebenzisayo, njalo nxa besebenzisa leyomithi, kumele babone ngaso sonke isikhathi ukuthi bazivikelile, ngokugqoka amagilovisi.

Odokotela abasebenzela elaboratory ngaso sonke isikhathi kumele bazivikele lapha ezandleni nxa sebesebenzisa eminye imithi bayagqoka amagilovisi, eminye imithi ilobungozi ezandleni

Elabhorethi sithola imitshina eminengi njalo etshiyeneyo. Imitshina leyi eminye iyahlola izikhwehlela zabantu kumbe njalo ihlole imithambiso yabantu eyabe ithethwe ngudokotela befuna ukubona umkhuhlane obulala abantu.

Elabhorithori ngaso sonke isikhathi kumele kuhlale kuhlanzekile kulapho okuhlolwa khona amagazi abantu izikhwehlela lemthambiso njalo kulemitshina eminengi ehlola abantu abagulayo.

Elabholitholi kulapho okuhanjiswa khona amagazi abantu, kungaba ngumthambizo, kwesinye isikhathi kungabe yizikwehlela, bakhona nxa kusiyahlolwa, bakhona odokothela abayabe belindele ukuhlola izinto zenalezi.

Esibhedlela kukhona indawo okubizwa kuthiwa kuseLaboratory lapho kutholakala imitshina eminengi eyokuhlola izigulane njalo kuyabe kukhona umbheda lapho isigulane esifika silale khona nxa sihlolwa.

Elaboratory sithola izinto ezinengi ezisetshenziswa ngo Dokotela nxa belapha izigulane. Phezulu kwetafula kulomtshina omhlophe lamabhokisi lezinye izinto ezitshiyeneyo lesigubhu.

Elaboritorie sithola izinto ezinengi kukhona imitshina ehlola abantu abagulayo njalo kube lemitshina ehlola ukuhamba kwegazi emzimbeni kubele mitshina ehlola ingaphakathi yomuntu

Elabhorithori bakhona odokotela abasebenzela khona, kugcwele imitshina eminengi ehlola izigulane njalo eminye imitshina iyahlola amagazi abantu kumbe izikhwehlela loba umthambiso.

Elaboratory sithola izinto ezinengi kukhona imitshina esetshenziswa ngudokotela nxa behlola izigulane njalo kukhona indawo lapho abalahlela khona ingcekeza kuyabe kulebhokisi elikhulu elilombala olithanga

Esibhedlela sabantwana abancane kukhona imbheda lapho abantwana abalala khona njalo abantwana abagula kakhulu bayalaliswa kuleyo ndawo, kuyabe kukhona njalo abazali babo eceleni abayabe bebakhangele.

Umkhankaso wabezempilakahle abahamba bebhoda bethontisela abantwana njalo bebahlaba amajekiseni emkhuhlaneni etshiyeneyo omama basukume ngobunengi babo bonke abalabantwana.

Abezempilakahle abafundisa omama indlela okumele begcine ngayo abantwana abancane. Omama abanengi abasamunyisi abantwana, sebesipha abantwana ukudla isikhathi sokuthi abantwana bedle singakafiki ngakho abezempilakahle bayafundisa omama.

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni bazothondisela abantwana abancane bonke abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Izakhamizi zisukume ngobunengi labantwana bazo ukuthi bezothontiselwa.

Omama yikho sibabiza ngokuthi zimbokodo. Umama uyasukumela phezulu bagcwele omama kanye labantwana babo lilanga labantwana elokuthontisela esibhedlala bevikelwa emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle abamileyo esibhedlela umduli upendiwe njalo kubhaliwe ngamabala amnyama abesilisa labesifazana abanye bagqoke amajazi amhlophe ababili bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Umntwana oselensuku ezintathu egula ekhaya. Umama ubone kungcono ukuthi ahambise umntwana esibhedlela. Udokotela ufike wahlola umntwana. Waqeda, wamhlaba ijekiseni engalweni.

Abezempilakahle bayathontisela umntwana . Umama uhlezi uthwele umntwana umvula umlomo ukuze owezempilakahle amthontisele emvikela emikhuhlaneni eminengi.

Amagabha atholakala esibhedlela abawasebenzisa ukulahlela ingcekeza phakathi amagabha lawa elinye lilombala olithanga elinye lilombala obomvu njalo elinye lilombala omnyama kulapho okulahlelwa khona ingcekeza

Esibhedlela kulemitshina eminengi ehlola abantu abagulayo eminye imitshina njalo ingahlola ingaphakathi yomuntu okugoqela izinso kumbe amaphapho eminye njalo ihlole ukuhamba kwegazi emzimbeni

Abantu kwesinye isikhathi abahamba esibhedlela begula, odokotela bayafika bebathathe igazi. Igazi leli balifaka kokungamagajana okuncane, okulezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka. Amagajana lawa bayawahambisa e laboratory lapho okulemitshina efike ihlole khona amagazi abantu.

Ezibhedlela odokotela basebenzisa imitshina eminengi nxa behlola izigulane njalo imitshina leyi iyatshiyana. Eminye iyabe imkhulu, eminye njalo iyabe imncane njalo ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Odokotela kulezi insuku abasathwali nzima kukhona imitshina asebeyisebenzisa ehlola abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Imitshina leyi iyatshiyana eminye njalo ingahlola ukuhamba kwegazi eminye njalo ihlole ingaphakathi yabantu.

minengi imitshina esiyithola esibhedlela ehlola abantu imikhuhlane eminengi eminye njalo ingahlola ukuhamba kwegazi labantu eminye njalo ihlole ingaphakathi yomuntu kuyabe kukhona izitulo kanye lemibheda kuleyo ndawo

Imisebenzi yabodokotela kulezi insuku isilula ezibhedlela, kukhona imitshina asebeyisebenzisa ukuhlola izigulane njalo imitshina leyi iyatshiyana ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngudokotela. Amathulusi lawa ungathola lezigelo phakathi. Njalo ayabe elombala ocazimulayo. Asetshenziswa kakhulu ngodokotela nxa besiyahlinza isigulane.

Esibhedlela sithola izinto ezinengi, odokotela abazisebenzisa kukhona njalo insimbi elombala ocazimulayo odokotela abayinika umuntu oyabe elimele engakwanisi ukuhamba eyamncedisa ukuthi ahambe leyo nsimbi

Manengi amathuluzi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngabantu abagulayo, kukhona insimbi umuntu obambelela kuyo nxa engakwanisi ukuhamba elombala ocazimulayo kweyinye indawo ilombala oluhlaza.

Isitulo esisithola esibhedlela isitulo esilamavili ukuthi umuntu oyabe elimele kumbe umuntu oyabe engakwanisi ukuhamba egula kakhulu uyahlala kuso ethole umuntu ongamfuqa lapha ayabe esiya khona.

Indlu esibhedlela lapho okuhlala khona imitshina eminengi, kukhona imitshina ehlola ukuhamba kwegazi eminye njalo ngehlola ingaphakathi yomuntu ihlola izinso kumbe amaphaphu. Imitshina leyi minengi njalo iyatshiyana.

Ezibhedlela kulezinsuku sokugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ngoba lemtshina leyi iyabe ingafanani. Imsebenzi yabodokotela silula kulezinsuku

Eminye imitshina esiyithola esibhedlela iyabe ilamavili ukuthi umongikazi kumbe udokotela uyakwanisa ukuwufuqa esesiya kwesinye isigulane esiyabe sisembhedeni njalo imitshina leyi eminengi ilombala omhlophe.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela. Imisebenzi yabodokotela isilula kulezinsuku. Nxa umuntu egula, bayasebenzisa imitshina leyi behlola abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Njalo eceleni kwemitshina kuyabe kukhona imibheda lapha izigulane ezilala khona nxa zihlolwa.

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela alombala ocazimulayo njalo phambili ayabe ecijile isikhathi esinengi odokotela nxa sebesebenzisa amathulusi lawa bayagqoka amagilovisi ezandleni ayabe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola usizo kubo dokotela kukhona imitshina abayisebenzisayo kanye lamathuluzi imitshina ekhona kulezinsuku iyatshengisa odokotela ukuthi ubulawa ngumkhuhlane uphi.

Esibhedlela sithola amathuluzi amanengi atshiyeneyo iskhathi esinengi amathuluzi lawa ayabe ecazimula amanye njalo phambili ayabe ecijile amathuluzi lawa asetshenziswa ngodokotela nxa belapha izigulane.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona amathulusi asetshenziswa ngodokotela .Njalo nxa bebamba amathulusi lawa bayabe begqokile amagilavusi ezandleni . Amathulusi asetshenziswa esibhedlela amanengi ayacazimula .

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela nxa befuna ukuhlola umzimba wesigulane besizwa ukuthi utshisa okungakanani .Leyinye ithulusi esetshenziswa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo .

Esibhedlela sithola odokotela kanye labomungikazi, kuphinde kabe lemitshina abakusebenzisayo nxa behloba izigulane. Abantu bathola usizo esibhedlela abagulayo.

Nxa ulimele ufika esibhedlela, odokotela bethole ukuthi ithambo lakho lichachambile. Kukhona insimbi abakufaka yona ezancedisa ukuthi ithambo lakho lize lihlangane.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngodokotela. Eminye imtshina leyi, iyabe ilamavili phansi ukuthi udokotela uyakwanisa ukufuqa umtshina lowu esesiya kwesinye isigulane loba kweyinye indlu.

Ithulusi odokotela abahlala beyigaxile entanyeni ngaso sonke isikhathi Ithulusi leyi isebenza ukuhlola inhliziyo yomuntu ogulayo udokotela efuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yalowo muntu .

esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa amathulusi nxabeselapha izigulane ikhona njalo eyinye ithulusi elompala ocazimulayo ecijileyo phambili etholakala esibhedlela

Esibhedlela minengi imitshina odokotela abayisebenzisayo nxa behlola izigulane njalo imitshina leyi ihlola imikhuhlane eminengi emzimbeni yabantu. Layo imnengi imitshina.

Amathuluzi Kanye lemitshina esikhona esibhedlela okusetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane. Odokotela nxa besebenzisa amathulusi lawa kumbe imitshina bayazivikela ezandleni ngokugqoka amagilovisi

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa isikhathi esinengi ngodokotela nxa behlola isigulane imitshina leyi iyatshiyana eminye iyahlola ingaphakathi yomuntu eminye njalo iyahlola ukuhamba kwegazi.

amaphilisi amanengi ayabe ephakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya abantu bewasebenzise kuhle njalo ekwanise kusebenza emzimbeni amaphilisi angatshaywa ngumoya awasasebenzi

Ibhokisi elikhulu elilombala omhlophe ibhokisi leli phakathi lingabe lilama musk. Amamusk asetshenziswa ngodokotela kanye labantu nxa bezisivikela emikhuhlaneni eminengi esiyithola lomoya.

Amaphilisi anathwa ngabantu ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Abanye bayanatha amaphilis alombala olithanga, abanye njalo banatha amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi wonke lawa ayabe ephakathi kwamabhokisi evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya.

Imithi eminengi esiyiphiwa esibhedlela loba esiyithenga emachemistry eyabe iphakathi kwamagabha amanengi atshiyeneyo njalo amapills njalo amapills ayabe ephakathi ayabe etshiyene amapills manengi ayimihlobo hlobo etshiyeneyo

Imithi eminengi singayithola esibhedlela kumbe siyithenge emakhemisi .Isikhathi esinengi iyabe iphakathi kwamabhokisi ukuze imithi leyi ingatshaywa ngumoya abantu bekwanise ukuyisebenzisa kuhle njalo amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe.

Imithi esiyithola esibhedlela kukhona indlu lapho eyabe ibekwe khona nxa usuka kudokotela esekubhalele umuthi uyahamba kuleyondlu ufike ubaqhubele ibhuku lakho bayakunika umuthi wonalowo owubhalelwe ngudokotela.

Amaphilisi amanengi ayabe ephakathi kwebhokisi eliyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya amabhokisi lawa amanye njalo ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi langendlela amaphilisi okumele anathwe ngayo.

Amafutha asetshenziswa ngabantu abalezikhumba ezilumayo, odokotela abafika bebaphe wona ezibhedlela nxa belawo kwesinye isikhathi bayabhalela umuntu ukuthi ayethenga. Ayabe esegabheni elimnyama elibhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza. Libhokisi lamaphilisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe, aluhlaza kanye lamnyama. Lelibhokisi livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya abantu bawasebenzise kuhle.

Imbodlela zomuthi osetshenziswa ngabo dokotela esibhedlela nxa beselapha abantu. Imbodlela lesi zilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo eceleni kwembodlela kulebhokisi lomuthi elibhaliweyo.

Amaphilisi amanengi nxa eyabe engekho ebhokisini ayabe ephakathi kwamagabha njalo ayabe evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya. Kwesinye isikhathi nxa esebhokisini ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lamaphilisi aphakathi.

Imithi eminengi kungaba ngamaphilisi kulezi insuku kuyabe kufakiwe ebhokisini njalo phakathi kuyabe kulephepha eliyabe ligoqele amaphilisi. Ibhokisi lalo liyabe livaliwe ukuze amaphilisi engatshaywa ngumoya.

Imithi eminengi eyokukhwehlela iyabe isemambodleleni amabhodlela lawo ayabe elezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ebhaliwe njalo ibizo lomuthi ngamabala amhlophe labhalwa lokuthi umuthi usetshenziswa njani ophakathi

Amafutha okugcoba asegabheni elimnyama elilesivalo esimnyama, elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Amafutha lawa agcotshwa kakhulu ngabantu abalezikhumba ezihlala ziluma. Odokotela bayababhalela amafutha lawa beyewathenga.

Imithi eminengi ukuze ingatshaywa ngumoya bayabe beyifake emabhokisin ayabe evaliwe , amabhokisi lawa amanengi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswa ngayo lowo muthi.

Amagabha amane alomuthi phakathi, amagabha lawa atholakala esibhedlela odokotela balapha ngawo abantu ababuya begula, umuthi ophakathi.

Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo .Njalo ayelapha ezinye izifo ezitshiyeneyo. Amaphilisi anathwa ngabantu ayatshiyana ,abanye bayanatha amaphilisi alombala omhlophe, abanye njalo alombala olithanga.

Imithi eminengi enathwayo ingaba ngeyokukhwehlela kumbe amaphilisi .Kwandise ukuba sebhokisini kubhaliwe ukuze kungatshaywa ngumoya . Njalo ibhokisi lakhona liyabe libhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo .

Isikhathi esinengi abantu bacina benatha umuthi omunengi kakhulu .Ngoba bayabe bengabalanga okuyabe kubhaliwe embodleleni. Imbodlela iyabhalwa ukuthi , umuthi usetshenziswe njani.

Ibhokisi lomuthi wokugcoba labo abalezikhumba eziphuma izilonda libhaliwe ibizo lomuthi lowu ngamabala amnyama uyanceda kakhulu umuthi lowu ebantwini abaphuma amaqhubu emzimbeni.

Abantu abanengi ababulawa ngamehlo kumbe baphuma izilonda emehlweni abagijimele esibhedlela usukhona umuthi wamehlo odokotela abawunika abantu ukuthi bethontisele abantu ukuze aphole

Usukhona umuthi olapha abantu ababulawa ngamehlo ayabe eluma uthole esebomvu umuthi lowu usebhokisini elimhlophe njalo ubhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi indlela okumele usetshenziswe ngayo

Umuthi wokukhwehlela ophakathi kwembodlela ebhaliweyo njalo ilesivalo ivaliwe ukuze umuthi lo ungatshaywa ngumoya eceleni kulebhokisi lomuthi elibhaliweyo lalo ngamabala amhlophe kwezinye indawo.

Imithi eyelapha abantu singayithola esibhedlela kumbe siyithole emakhemisi kumele ihlale endaweni ehlanzekileyo njalo kumele ihlale ivaliwe ngaso sonke isikhathi ukuze ingatshaywa ngumoya.

Isikhathi esinengi okwenza abantu bahlale begula yikuthi abantu bengaze bephiwe umuthi esibhedlela ababali okuyabe kubhaliwe kulowo muthi. Umuthi uyabe uphakathi kwebhokisi ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lomuthi lemilayezo okumele abantu besebenzise ngayo umuthi.

Eminye imithi yokukhwehlela enathwa ngabantwana abancane isikhathi esinengi imithi yakhona iyabe ibhaliwe lapha emabhokisini ukuthi ngeyabantwana abancane njalo eceleni kwebhokisi kulembodlela yomuthi elesivalo esimnyama.

Imithi yalezinsuku iyabe ifakwe emabhokisini ukuze ingatshaywa ngumoya. Amabhokisi akhona ayabe ebhaliwe phandle ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Amaphilizi ayehlisa ukutshisa komzimba ebantwini abagulayo. Amaphilizi lawa abizwa kuthiwa ngesikhiwa yiparacetamol. Anathwa ngabantu abayabe imzimba yabo isitshisa kakhulu. Ngakho unganatha amaphilizi lawa umzimba uyayehla ukutshisa.

Manengi amaphilisi esiwaphiwa esibhedlela ngodokotela aqeda ubuhlungu emzimbeni amaphilisi ayimihlobo hlobo eminengi etshiyeneyo amanye njalo ayabe elombala olithanga amanye elombala omhlophe.

Amaphilisi wonke esiwaphiwa esibhedlela kungabe njalo uwathengile ekhemisi bayakutshela indlela okumele uwanathe ngayo amanye anathwa ekuseni amanye ntambama amanye njalo uyakwanisa ukuthi ngosuku unathe kanye.

Amaphilisi esiwaphiwa esibhedlela loba esiwathenga ekhemisi ayimihlobo hlobo eminengi etshiyeneyo njalo wonke amaphilisi lawa ayabe eselapha imikhuhlane etshiyeneyo kuya ngokuthi wena unatha waphi akhona.

Imithi eminengi esiyithenga emakhemesi. Kumbe esiyiphiwa esibhedlela iyabe phakhathi kwamabhokisi ayabe evaliwe, ukuze engatshawa ngumoya, njalo ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi. Ngendlela okumele isetshenziswe ngayo

Imithi eminengi eyakulezi insuku, yandiswe ukuba semabhokisini ayabe evaliwe. Ukuze leyo mithi ingatshaywa ngumoya ,amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe njalo ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Imithi eminengi esiyiphiwa ezibhedlela kumbe esiyithenga ekhemisi iyadise ukuba semabhokisini amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela umuthi okumele usetshenziswe ngawo.

Isikhathi esinengi amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi. Njalo amabhokisi ayabe ehlukene Okutshengisela ukuthi amaphilisi aphakathi ayabe elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Njalo amabhokisi andise ukubhalelwa.

Umuthi onathwa ngabantwana osembodleleni elesivalo esimhlophe. Umuthi lowu uyehlisa ukutshisa emzimbeni womntwana. Ubizwa kuthiwa ngesikhiwa yi"Paracetamol" njalo eceleni kwembodlela kulebhokisi lalowo muthi.

Ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ngamabala amnyama ,kwezinye indawo libhalwe ngamabala abomvu . Eceleni kulegabha elimhlophe elomuthi ,elilesivalo esimhlophe. Umuthi lowu uyaqeda ubuhlungu kumbe uyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni.

Imbodlela zomuthi ezincane ezilezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kukhona ibhokisi lomuthi elibhaliweyo ibizo lomuthi lendlela okumele umuthi usetshenziswa ngayo

Nxa ukhwehlela kumbe ulomvimbano gijimela esibhedlela, odokotela bayafika bakunike umuthi oyabe usembodleleni ubhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi lezixwayiso ukuthi umuthi unathwa njani.

Abantu abanengi abalomkhuhlane wesilungulela , usukhona umuthi olapha lowo mkhuhlane usembhodleni elesivalo esimhlophe njalo unamathiselwe iphetshana ilibhaliweyo ibizo lalowo muthi ngamabala amhlophe.

Abantu abalezikhumba ezilumayo eziphuma amaqubu amancane asekhona amafutha okugcoba. Amafutha lawa asegabheni elimhlophe, abhaliwe ngamabala amhlophe "E-45".

Kuqakathekile ukuthi imithi esiyisebenzisayo loba siyiphiwe ezibhedlela kumbe siyithengile ekhemisi kumele ibe semabhokisini ayabe evaliwe ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya.

igabha elilomuthi wakulezi insuku elilombala omhlophe njalo livaliwe ngesvalo esimhlophe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya libhaliwe njalo ibizo lomuthi

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu njalo ayimihlobohlobo etshiyeneyo amaphilisi amanengi andise ukuba phakathi kwamabhokisi ukuze engatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawo ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi lendlela okumele anathwe ngayo.

ezibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi kanye lamabhanditshi lezinye izinto ezitshiyeneyo abazisebenzisayo nxa beselapha izigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshineyo

Igabha elilamaphilisi. Amaphilisi lawa aqeda ubuhlungu emzimbeni wabantu ogulayo njalo ahlala evalelwe egabheni leli ukuze engatshaywa ngumoya. Libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi.

Amabhokisi amaphilisi alombala omhlophe abhaliweyo ibizo lamaphilisi ngombala omnyama. Manengi amaphilisi, njalo ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amanye amhlophe, amanye uyathola elithanga kwesiny'isikihathi. Wonke ayelapha amaphilisi.

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo, njalo kukhona amaphilisi anathwa ngabomama bezivikela ukuthi bengazithwali amaphilisi lawa ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi nxa uqeda kuthenga umuthi ekhemisi ungakawusebenzisi umuthi, ungakalivuli lebhokisi uqale ubale okubhaliweyo ebhokisini kuyabe kubhaliwe lokuthi umuthi kumele uwusebenzise njani.

Abantu abanengi abadinga indawo nxa bengayazi besiya esibhedlela sabantu abagula ingqondo kuba lula kibo ngoba kukhona ibhakane eceleni komgwaqo elibhaliweyo ibizo lesibhedlela lesi njalo eceleni komgwaqo kukhona lotshani obuluhlaza

Ukucabanga kakhulu nxa ungumuntu, kuyayenza umuntu ecine esehlanya, khona angaswela umuntu wokuthi axoxisane laye, akhiphe kuyabe kumhlupha, ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elehlupho, ethole owokuxoxisana laye.

Bahlezi abantu esibhedlela sabantu abagula ingqondo endaweni elotshani obuncane obuluhlaza kulezitulo ezimhlophe abahlezi kizo njalo kukhona imota yesibhedlela elombala omhlophe

abantwana abasesikolo, abantwana laba baleminyaka eyisithupha kusiya phansi. Abazali babo bayahamba besiyabatshiya esikolo nxa besiya emsebenzini. Kukhona ababalisi abayabe bekhangele abantwana laba

Umama ubeselensuku ezintathu ebelethile. Odokotela bemgcinile esibhedlela, ngoba amabele akhe kade engakaphumi uchago. Ngakho amabele akhe asephuma uchago. Umama, umongikazi ubemncedisa ukuthi amunyise umntwana.

Umama uhlezi lomntwana wakhe. Umntwana uhlezi endaweni ehlanzekileyo engela ngcekeza. Kuhle kakhulu ukuthi sihlalise abantwana endaweni ehlanzekileyo ngoba siyabe sibavikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana besikolo abamileyo abagqoke ama yunifomu bonke kanye lombalisi wabo. Ababili baphethe ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Abantu abasemkhankasweni amantombazana kanye labafana baqoke izikipa ezifananayo ezilombala omhlophe phezulu, kukhona njalo phakathi kwabo ogqoke okulombala obomvu wavala lekhanda ngokumnyama.

Isigulane esilele embendeni kukhona udokotela eceleni kwesigulane, njalo indlu lapho isigulane esilele khona kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola abantu abagulayo.

Umntwana omncane osesibhedlela ozelwe engakwanisi ukuziphefumulela yedwa . Odokotela bamfake amatshubhu emakhaleni amncedisa ukuthi ephefumule . Siyabonga umntwana uzalulama .

Ibhokisi lomuthi. Ibhokisi leli lilombala omhlophe, libhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi. Eceleni kwebhokisi kulamambodlela amancane awomuthi, alezivalo ezimhlophe, abhaliweyo.

Abantu abagqoke impahla ezifananayo bamile Kanye labantwana kukhona othwele umntwana esandleni umntwana ugqoke impahla ezilombala omhlophe

Abantwana abasesikolo abahleziyo kulamabhentshi abahlezi kiwo kanye lamatafula abafake khona imiganu yabo bayadla ilambazi basebenzisa izipunu.

Bahlezi abantu abesilisa kanye labesifazana abezempilakahle phezulu kwamatafula kulezigubhu zamanzi ukhona owesifazana omileyo phambikwabo ogqoke kuhle kakhulu emphiwe ithuba lokuthi akhulume.

Abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe ukhona njalo omunye abamhlolayo oleleyo embhedeni uhlolwa ngumuntu ogqqoke impahla eziluhlaza kukhona njalo imitshina abayisebenzisayo kule indawo

Abantu bezempilakahle. Esibabiza ngokuthi ngabeRedcross. Abantu laba batholakala kakhulu, endaweni lapho okulomncintiswana khona. Kungaba kudlalwa ibhola. Bayabe belinde abantu abalimalayo. Ukuthi bebathwale, bebelaphe. Bengakabagijimiseli esibhedlela.

Abantu ababili abasesibhedlela abagqoke impahla ezilombala omhlophe ezandleni bagqokile amagilovisi kukhona imithi abayisebenzisayo imithi leyi ilobungozi ngakho kuyadingakala ukuthi abantu bezivikele ezandleni.

Owesifazana ofundela ukuba ngudokotela uhlezi uyabhala kulebhuku elikhulu phambi kwakhe ugqoke ijazi elimhlophe lapha ezandleni ugqokile amagilavisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

owesifazana oleleyo embhedeni ogqoke ibhulugwa elimnyama owesilisa umile enyaweni zakhe ubambe unyawo lowesifazana uyamelula owesilisa ugqoke iyembe elemkhono emide

Kuhle ukuthi nxa ugula ungaphathekanga, ugijimele esibhedlela. Ungabe ubulawa lizinyo, bakhona odokotela abakhangela ngamazinyo, bayafika behlole izinyo lakho, nxa kumele balikhiphe bayalikhipha.

Ubaba ufundisa umntwana ukugada ibhayisikili oyinkazana eceleni kulesitulo esilombala omnyama njalo lapho abami khona kuyacazimula phansi kuhlanzekile.

Abantu akade befundela ukuba ngodokotela abesilisa kanye labesifazana bamile sebeqedile izifundo zabo sebephiwe njalo izetifikethi zabo bazithwele ezandleni.

Abezempilakahle abasendlini lapho okuhlolelwa khona izigulane okulemitshina eminengi etshiyeneyo bagqoke impahla ezimhlophe ukhona umuntu ohleziyo embhedeni abamhlolayo ngowezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza.

Abezempilakahle abasemkhankasweni, basebecabanga ukuthi bathathe umpikitsha ukuze bekhumbule ilanga leli. Bamile abesifazana labesilisa, ababili baqhuthile baqoke izikhipa ezimhlophe.

Imitshina yakulezinsuku isiphucukile esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola . Nxa behlola izigulane, udokotela uyabe ekhangele umtshina olomabonakude eceleni ekhangele umkhuhlane ongabe uhlupha umuntu.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi esikubiza ngokuthi kusekhemisi zandise ukuba lamabhakane phandle ayabe ebhaliwe ibizo lendawo leyo ukuze abadingayo bengathwali nzima babone ngebhakane

Indawo ezinengi, kungaba sekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi elapha abantu, zandise ukuba lamabhakani ayabe ekhomba indawo ukuthi ingaphi njalo ebhaliwe lebizo laleyo ndawo. Kubalula ebantwini abadingayo.

Kulezi insuku sokugcwele amakhemisi amanengi lapho abantu asebethenga khona imithi. Abasahambi imimango emide umuntu uvele azihambele ekhemisi ayedinga umuthi nxa etshaywa likhanda laloba nxa ekhwehlela.

Amakhemesi asemanengi esigabeni abantu abasahambi imango emide besiyadinga amaphilisi umuntu usethenga endaweni eseduze laye kuyabekugcwele imithi eminengi ephakathi kwamabokisi.

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Uyathola amaphilisi ayabe esemabhokisini, kanye lemithi yokukhwehlela, lamagabha ochago, olunathwa ngabantwana abancane kanye lelambazi konke kuyathengiswa ekhemisi.

Ezinengi indawo esezithengisa imithi. Indawo lezi zibizwa kuthwe kuse chemis lapho esithola khona imithi yesikhiwa eminengi esiyabe siyibhalelwe ngodokotela ezibhendlela sihamba sisiyathenga kulezondawo. Isikhathi esinengi ziyabe zilamabhakane phezulu atshengisa ibizo lendawo.

Indawo ezinengi sezithengisa amapills esikubiza sisthi kusephamarcy abantu abanengi abasahambi imango emide sethenga endaweni eziseduze labo

Minengi imithi esiyithola ekhemesi, kukhona imithi enathwa ngabantwana abancane nxa bekhwehlela kukhona njalo leyabantu abadala, imithi yonke leyi iyabe isemabhokisini atshiyeneyo njalo ayabe ebhalwe izinto ezingafananiyo.

Ekhemisi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo. Kukhona njalo amathulusi omama abawasebenzisa nxa befuna ukuhlola ukuthi bazithwele, uyayithola layo ekhemisi ithulusi kanye lamaphilisi lemithi yokukhwehlela okuyabe kusemabhokisini.

Ekhemisi kulapho abazempilakahle abasilayela khona ukuthi siyethenga imithi njalo imithi yabo isemthetweni imithi iyabe isemabhokisini avaliweyo ukuze ingatshwaywa ngumoya njalo lawo mabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo yomuthi

Zinengi indawo kulezinsuku esezithengisa imithi , esizibiza ngokuthi kuse Khemisi . Kuyabe kulemithi eminengi eyabe iphakathi kwamabhokisi . Imithi leyi ingeyesikhiwa. Ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu bayabuya bezothenga kule indawo.

Eminye imithi esihamba sisiyayithenga ekhemisi, abathengisi bekhemisi kwesinye isikhathi bayayala nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela abakuthengiseli eminye imithi.

Amabhokisi amanengi alemithi phakathi. Amabhokisi atshiyene. Amanye alombala omhlophe, amanyenye alombala olithanga, njalo abalwe okungafananiyo ngoba okuphakathi kulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi esikubiza sisithi kuse khemisi kwandise ukubhalwa eminyango phezulu ngamabala amnyama ukuze abantu abadingayo bengathwali nzima njalo abanye abantu bavela ezindaweni ezikhatshana bezothenga kule indawo.

Indawo ezinengi ezithengisa imithi yakulezi insuku zandise ukuba lebhakani eliyabe libhaliwe ibizo laleyo ndawo ukuze abantu ababuya belayeliwe bengayazi indawo bengathwali nzima.

Ekhemesi kukhona abantu abathengisayo. Njalo akuphongokuthengisa wonke umuntu, uyahamba esikolo uyekufundela ukuthengisa ekhemesi. Owesilisa othengisa ekhemsi, omileyo ugqoke ijazi elimhlophe wagoqa izandla

Imithi eminengi eyesikhiwa siyithola emakhemisi imithi leyi ilapha imikhuhlane eminengi njalo iyabe ifakwe emabhokisini amanengi atshiyeneyo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi.

Imithi eminengi esiyithola ekhemisi nxa sisiyathenga iyabe isemabhokisini atshiyeneyo, njalo kukhona imithi enathwa ngabantwana lemithi enathwa ngabantu abadala amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe

Ekhemisi kuthengiswa izinto ezinengi, ezigoqela amaphilisi alapha abantu abagulayo kumbe imithi yokukhwehlela lokunye okunengi okutshiyeneyo. Konke lokhu kwandise ukuba phakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya.

bayasikhuthaza o dokotela kumbe o mongikazi esibhedlela ukuthi nxa sibhalelwe ukuthi siyethenga imithi siqonde ekhemisi ngoba kulapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo

Imithi eminengi esiyithola ekhemisi eminye njalo abakuthengiseli nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela ekuvumela ukuthi uthenge lowomuthi njalo kukhona eminye abakuthengiselayo ngaphandle kwencwadi kadokotela.

Ekhemesi kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ungathola amaphilisi, umuthi wokukhwehlela kumbe uchago olunathwa ngabantwana abancane kumbe ilambazi konke lokhu kuyabe kusemabhokisini atshiyeneyo.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi. Kungaba sekhemesi, uyathola kulamanzi kwesinye isikhathi. Nxa uqeda ukuthenga amaphilisi uyahle unathe khonapho khonapho, uthi ususiyafika ekhaya, ubuhlungu buyabe sobuyehlile.

Imota imile phambili kwekhemesi, phezulu kwekhemesi kubhaliwe ngamabala aluhlaza ibizo lekhemesi njalo eceleni kwekhemesi kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza.

Zinengi izitolo emadolobheni ezithengisa imithi esizibiza ngokuthi kusekhemisi izitolo lezi ezinengi zandiswe ukubhalwa amabizo kumbe zibe lamabhakane ayabe ebhaliwe ibizo laleyo ndawo

Emadolobheni kugwele indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi esikubiza sithi kusekhemisi. Indawo lezi ziyatshiyana ezinye njalo zilentengo ephezulu abantu bayalayela lapho okulentengo khona ephansi betshelana ukuthi uzabona ngebhakane eliyabe lisesangweni.

Owesifazana osemkhankasweni owezempilakahle efundisa intsha esakhulayo indlela okumele beziphathe ngayo njalo bezivikele ngayo emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo etholakala ngokuya emacansini.

Abantu abanengi abasemkhankasweni ,abahleziyo endaweni elesihlahla esikhulu . Esilamahlamvu aluhlaza , ngemuva kulesakhiwo esikhanyayo kanye lamafasitheli. Owesilisa owezempilakahle emile efundisa abantu .

Usuku olukhethiweyo ngabezempilakhle lapho abazabe behlaba khona abantu amajekiseni bebavikela emkhuhlaneni wegcikwane le HIV kumbe umkhuhlane we AIDS bayabe behlaba abantu amajekiseni

Umkhankaso wezempilakahle bekhankasela umkhuhlane osuhlasele abantu abanengi obizwa kuthiwa yimalaria, ngakho bazabe bebhoda befundisa abantu indlela okumele bezivikele ngayo kulowo mkhuhlane.

Abantu abasemkhankansweni abesilisa kanye labesifazana, umkhankaso wezempilakahle okade ukhona ufundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane eminengi njalo abezempilakahle baphe abantu amabhuku

Abezempilakahle abasemkhankasweni esigabeni endaweni elotshani obuluhlaza phansi bamile bagqoke amajazi amhlophe abesifazana kanye labesilisa ngemuva kwabo njalo kukhona abanye abantu abamileyo.

Amanzi abalulekile empilweni zabantu ziyawanatha njalo siyawasebenzisa ukupheka kwesinye isikhathi abantu bayasebenzisa amanzi ukugeza nxa bevela sebenzisa isambuzi kanye lokugeza umzimba

Abezempilakahle nxa behamba bebhoda esigabeni bayabe bethwele amabhuku abo abahamba bewapha abantu ukuze besale bebala okubhaliweyo kulawo mabhuku. Bayabe befundisa abantu indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bavaketshele esigabeni okwensuku ezintathu bafike bafaka itende elimhophe lapho abazabe behlolela khona izigulane imkhuhlane eminengi etshiyeneyo ngakho bacele abantu ukuthi besukume ngobunengi bezohlolwa imikhuhlane eminengi etshiyeneyo

nxa sekuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni kumbe esigabeni abezempilakahle bandise ukuhlala phansi babonisane indlela abangavikela ngayo abantu kulowo mkhuhlane oyabe usuhluphile

Abezempilakahle abahlola abantu imikhuhlane eminengi. Omunye owesilisa bamhlola lapha emunweni, bamthatha igazi befuna ukuhlola igcikwane le HIV ngudokotela.

Bagcwele abantu emkhankasweni wezempilakahle Kanye labantwana bakhona kuleyo ndawo akubizwa ozwayo abadala labantwana bayafundiswa ngemikhuhlane esihluphile ezweni.

Abathathu abezempilakahle omunye uhlezi esitulweni ugqoke isikipa esilemkhono emide esilombala omhlophe lekepesi emnyama ekhanda. Ababili bagqoke ama"jacket" amancane alemkhono emfitshane alombala obomvu.

Abezempilakahle abasemkhankasweni bagqoke izikipa ezifananayo abesilisa Kanye labesifazana bayahamba befundisa abantu esigabeni ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo ukuze uzulu ahlale ekwazi ukuzivikela kuleyi mikhuhlane

Bahlezi abantu bezempilakahle . Phambi kwabo kukhona iziphathamandla ezihleziyo. Kuletafula elivalwe ngelembu elimhlophe njalo phezu kwetafula kulezigubhu zamanzi.

Bahlezi omama labobaba phansi etshanini obuluhlaza tshoko, owezempilakahle umile owesilisa uxoxisana lezakhamizi indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi esihluphile elizweni.

Bahlezi omama labobaba endaweni elotshani obuluhlaza phansi. Basemkhankasweni wezempilakahle, kukhona abezempilakahle abafundisa omama labobaba indlela okumele bezivikele ngayo emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle esibhedlela abayelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo behlola leminye imikhuhlane. Udokotela uvale amakhala kanye lomlomo lasezandleni uzivikelile wagqoka amagilovisi uxoxisana lomntwana ohlezi phambi kwakhe.

Abezempilakahle basesigabeni, bafike bafaka itende labo elilombala omhlophe phezulu. Abantu abanengi bahlezi abanye njalo bahlezi etendeni. Kukhona owesilisa okhulumayo, omileyo.

Amankazana Kanye lamajaha asekhulule asemkhankasweni yabantu bezempilakahle bayafundiswa indlela okumele bazivikele ngayo nxa besiya emacansini, abanye bayahleka bajabule bathokozile.

Umkhankaso okhona esigabeni. Kulomncintiswano. Kulamaqembu amabili adlalayo. Elinye iqembu ligqoke okuluhlaza. Elinye iqembu ligqoke okumhlophe. Ekucineni iqembu eligqoke okuluhlaza, yilo elithethe inkezo,

Esibhedlela kukhona indawo lapho omama abalabantwaba abancane abahamba khona besiyalaphisa abantwana kuyabe kukhona omongikazi kanye labo dokotela abakhangela ngabantwana abancane.

Umama usesibhedlela usebelethile uthwele umntwana wakhe omncane uyambuka uyamkhangela uvalile njalo ngesifonyo sakhe emionyeni ukuze angatholi eminye imikhuhlane eminengi lapha esibhedlela.

Amankazana asakhulakhulayo asesezingeni lokuthi asengangena esikhathini sabomama abezempilakahle bayabafundisa indlela okumele beziphathe ngayo njalo babaphe lamabhuku abhaliweyo okumele bekulandele njengabantwana abasakhulayo

Abezempilakahle abahamba ngemota emhlophe eyesibhedlela balande omama , omama abanye bahlatshwa amajekiseni abanye njalo ngabaphiwe amaphilisi bevikela omama ukuthi bengazithwali.

Ababili abathandanayo lomfazi lendoda. Ufazi uqabuja indoda esihlathini, indoda iyahlekelela iveze amazinyo. Laba ababili sebecabanga ukuba lomntwana njengoba sebetshadile.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo nyangazonke bevakatshele ezibhedlela odokotela bayabe besiyabahlola befuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yomntwana esiswini lokuthi umntwana uyadlala kuhle.

Inhlanganiso epha abantwana abancane ukudla omama bayaphekela abantwana kuleyo ndawo bebesebebanika ukudla abantwana ababili abahleziyo enhlabathini phambi kwabo kulomganu baqeda ukudla.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana. Owesilisa uqabuja owesifazana kungaba ngumfazi lendoda. Basuka esibhedlela baqeda kuhlolwa umkhuhlane wegcikwane le HIV sebejabulile ngoba umkhuhlane abalawo.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo nyanga zonke behambe ukuyahlolwa ezibhedlelwa, kukhona odokotela abakhangelane labomama abazithweleyo okuyibo abahlola omama esibhedlela.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abalalisa khona omama abayabe sebebelethile. Umama ulele embhedeni esibhedlela uthwele umntwana omncane ogqoke ingwane eyiphinki. Esandleni umama ugqoke indandatho.

Ikhona imitshina esetshenziswa ukuhlola abantu abenza ezemidlalo, bayabe befuna ukuhlola umzimba ukuthi umuntu wakhona engenelisa yini ukuhamba esiyayenza umdlalo lowo itholakala esibhedlela imitshina leyi.

Abantu abanengi abayenza imidlalo etshiyeneyo; kuqakathekile ukuthi behlale bezivoxavoxa imizimba yabo beziyelula ukuze imisipha ijayele nxa umuntu esedlala ibhola akathwalinzima njalo kumele njalo ngaso sonke isikhathi imizimba yabi ihlale iqinile.

Umuntu uthe egijima wakhubeka walimala idolo bahle bamgijimisela esibhedlela ukuze odokotela bayemhlola kumbe bemelule udokotela ogqoke ijazi elimhlophe ubambe umuntu idolo usemelula.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungabe yikugijima ,abamuntu nxa begijima bayabe bephuma amanzi amanengi emzimbeni, kuqakathekile ukuthi abantu abanjalo benathe amanzi amanengi

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo kungaba yimncintiswano yokugijima kumele kube khona imithi okumele beyisebenzise bengalimala ngaleso sikhathi njalo kumele kube khona abezempilakahle abazanceda abantu sebelimele.

Abantu abalimala besenza imidlalo etshiyeneyo kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola kukhona izinsimbi odokotela abafika bebafake zona enyaweni lapha nxa belimele ezibayelulayo

Abantu abayenza ezemidlalo kungaba ngumuntu odlala ibhola ikhona imitshina ehlola abantu imizimba yabo befuna ukubona ukuthi umuntu umzimba ulungele yini ukuthi engadlala ibhola kumbe engakwanisa ukugijima

Owesifazana oyenza imidlalo eminengi. Uyazivoxavoxa umzimba uphakamise izandla emoyeni uyazelula. Ukuze umzimba wakhe uhlale uqinilile ngasosonke isikhathi njalo ulungele ukuyenza imcintiswano eminengi.

Indlu lapho odokotela abahlala khona, kuyabe kulezitulo lapho izigulane zifika zihlale khona. Lezitulo sika dokotela, kule tafula enkulu elombala amhlophe, lombeda lapho isigulane esilaliswa khona nxa sebesihlola.

Umuntu omileyo ogqoke okumnyama okulemizila emhlophe ngemuva njalo kubhaliwe ngamabala amhlophe phambi kwakhe kulemitshina oyisebenzisayo phambi kwemitshina kulezihlahla kanye lotshani okukhanyayo.

Abantu akade besemkhankasweni wezempilakahle umkhankaso usuphelile ababili bayaqhawulana njalo bonke bathwele amabhuku ezandleni abawathole kulowo mkhankaso abazahamab besiya bala ngekhaya bethola ulwazi olutshiyeneyo kulawo mabhuku.

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Amathuluzi lawo agoqela ithulusi yokuhlola ukutshisa komzimba wesigulane, izigelo kanye lamagilovisi lemithi eyabe isemagabheni

Udokotela wesifazane uhlezi, ugqoke ijazi elimhlophe. Ulukile ekhanda, phezulu kwetafula kulomabonakude. Kukhona njalo ibhuku obhalela kilo esebenzisa usiba.

Balokhe bekhona abantu kulezi insuku abalokhe besazisebenzisela imithi yesintu abanengi abayi lezibhedlela ngoba kulezi insuku labodokotela abasaphi amaphilisi, abantu sebeqina ngokuzisebenzisela imithi yesintu nxa begula

Imithi yesintu siyisebenzisa ngendlela ezitshiyeneyo abanye nxa besidla ilambazi bayafaka phakathi abanye njalo ngabafaka izigojwana zezihlahla ezigubhini bethele amanzi benathe, eminye njalo imithi yesintu iyaphekwa.

Kukhona abantu lakulezinsuku abalokhu besazisebenzisela imithi yesintu abantu abanengi bathi imithi yesintu ilula ukutholakala awuyithengi uyithatha ezihlahleni zemvelo ezigcweleyo egangeni

Isihlahlakazana esimila egangeni endaweni egcwele amatshe esilamahlamvu amakhulu acijileyo phambili amahlamvu lawa alusizo kakhulu emuntwini olezilonda bayathontisela umsobho wamahlamvu lawa.

Imithi yesintu ilula ukutholakala abantu abanengi abagulayo labanye abayabe bengaguli sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu abanye ngabahamba egangeni besiyagebha impande abanye bayebe bayathatha amahlamvu awezihlahla

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilusizo kakhulu ikakhulu ebantwini abazelapha ngemithi yesintu nxa begula. Kulapho abathatha khona imithi yabo ezihlahleni ezitshiyeneyo.

Imikhuhlane efana labomvukuzane, isiki. Imikhuhlane leyi ilapheka kakhulu ngemithi yesintu. Imithi yesintu siyithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni. Ungathatha amahlamvu kumbe impande.

Abanengi abazilapha ngemithi yesintu, basebenzisa amahlamvu, kumbe impande zezihlahla, kumbe amaxolo. Amaxolo bayawa womisa besebebewagiga abe yimpuphu, amahlamvu bayawafaka phakathi kwembodlela bethele amanzi.

Amafutha okugcoba umlomo ,amafutha lawa asetshenziswa kakhulu ngabantu abangomama .Bayabe bewathwele ezikhwameni zabo ,ayenziwe ngemithi yesintu sebeyihlanganise leminye imithi yesikhiwa.

Amafutha okugcoba ayenziwe ngomuthi wesintu ayenziwe ngezihlahla esizithola egangeni njalo amafutha lawa alomfanekiso walesosihlahla oyenziwe ngaso njalo ayabe esehlanganisiwe leminye imithi yesikhiwa

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ngabantu. Eminye njalo iyabiphakathi kwamambodlela enathwayo. Eminye njalo isemaphepheni eyimphuphu. Yonke imithi iyalapha kakhulu abantu abangulayo.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu laloba bengaguli imizimba yabo ihlala iqinile ngasosonke isikhathi njalo abantu laba abagugi bahlala imizimba yabo ihlanzekile. Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu.

Abantu abasebenzisa imithi yesintu nxa begula abanye ngabathatha amahlamvu bewabilise bebesebe natha umsobho lowo uyalapha kakhulu nxa ulesifuba esibuhlungu.

Eminye imithi yesintu esiyisebenzisa injalo ingamahlamvu siyayifaka ezigubhini sibe sesithela amanzi umuntu ahlale insuku ezintathu ebesenatha amanzi lawa ayelapha kakhulu emzimbeni.

Usukhona umuthi omama abawusebenzisa ukugeza amakhanda abo ukuze inwele zihlale zihlanzekile njalo kuyenza inwele zikhule masinya. Umuthi lo uyenziwe ngomuthi wesintu ohlanganiswe leminye imithi yesikhiwa.

Amatube amabili alomuthi wokungcoba abantu abalezikhumba ezilumayo amafutha lawa ayenziwe ngemith yesintu esiyithola ezihlahleni egangeni njalo sebeyihlanganise leminye eyesikhiwa bayenza amafutha lawa

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu. Minengi imithi abangayisebenzisa . Njalo imithi leyi itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni kumbe lezinye izinanakazana ezimila egangeni ezigoqela izihlahla zamachena.

Imithi yesintu esiyisebenzisayo ilula ukutholakala akula mali esiyikhiphayo yikuhamba egangeni usiyadinga impande zezihlahla kumbe amahlamvu ufike uwomise ubesewugiga sokusiba ngumuthi.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu, ngabantu esibabiza sisithi zinyanga. Bayahamba besiyafundela ukusebenzisa leyomithi okwesikhathi eside, njalo nxa bebuya, umuntu wakhona uyabe eseqala ukulapha abantu abagulayo esebenzisa leyomithi.

Eminye imithi yesintu iyalinywa emasimini. Abantu bayahamba besiyayilima ikakhulu isihlahla sechena. Bagcwele abantu abesifazana kanye labesilisa abagqoke izikipa ezimhlophe abanye njalo eziluhlaza.

Abantu abanengi ababulawa ngumgomgodla oyabe ubuhlungu kukhona imithi yesintu esezigubhini ezimhlophe izibhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kumbe eminye njalo imithi eyabe isemagabheni amhlophe elapha ubuhlungu bomgomgodla.

Izihlahla ezigcwele egangeni ezemvelo ezinengi zilamahlamvu aluhlaza abantu bayathatha amahlabvu lawa befike bewawomise bebesebewachola abe yimpuphu umuntu azelaphe nxa egula.

abantu abanengi abahamba egangeni bayabe belanda impande zezihlahla kumbe amahlamvu loba amaxolo besiya zelapha emakhaya imikhuhlane etshiyeneyo ebahluphayo

Umuthi osetshenziswa ngomama ukugeza inwele zabo ukuze zihlale zihlanzekileyo njalo zikhule kakhulu uwenziye ngeminye imithi yesintu ehlangene leminye imithi yesikhiwa.

Imithi yesintu kulezi insuku, sebeyifaka emabhokisini, ithengiswe. Abantu abanengi bayahamba besiyathenga imithi leyi. Abayabe befuna ukuyisebenzisa. lkakhulu abantu abahlala emadolobheni, lapho okungagcwalanga khona izihlahla. Ukuthi bangakwanisa ukuyazidingela egangeni.

Imithi yesintu eyabe isihlanganisiwe leminye imithi yesikhiwa bayayenza amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo ayabe esegabheni elimhlophe kumbe njalo beyenze omunye umuthi onathwayo oyabe usesigubhini esimhlophe

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu, ikakhulu eyabe ingamanzi enathwayo. Bayafaka amahlamvu esigubhini, umuntu athele amanzi, ahlale insuku ezintathu, ethi esenatha umuthi.

Emadolobheni kukhona indawo lapho osokuthengiswa khona imithi yesintu, eminye bayabe beyifake embodleleni , eminye njalo beyifake emagabheni alezi valo ezilithanga kumbe ezibomvu.

Amahlamvu kumbe impande loba amaxolo ezihlahla abantu abasebenza imithi yesintu bazilapha ngezinto zonalezi kwezinye izikhathi bayachola amahlamvu kumbe begige impande.

Izihlahla ezigcwele egangeni ezilamahlamvu amakhulu, aluhlaza zilusizo kakhulu ebantwini abasebenzisa imithi yesintu ngoba kulapho abayithatha khona ezihlahleni ezitshiyeneyo, abanye bethatha impande, abanye bethatha amaxolo.

Ezinye izihlahla ezimila eceleni emakhaya, kumbe njalo abazihlanyela emagumeni. Zonke izihlahla lezo zilusizo. Nxa uyabe ukwazi ukuthi ziyelaphani, uyathatha amahlamvu kumbe amaxolo uyezelapha.

Imithi yesintu siyisebenzisa ngedlela ezihlukeneyo. Abanye ngaba thatha amagajana ezihlahla, abanye njalo ngabathatha amahlamvu, abanye njalo ngababilisa amahlamvu benathe, abanye njalo ngabagiga imphande .

Isihlahlakazana esimila endaweni egcwele amatshe esilamahlamvu aluhlaza acijileyo phambili amahlamvu, lawa ayelapha kakhulu umzimba oyabe ulezilonda bayathontisela umsobho wamahlambu lawa isilonda siphele.

Abantu bakudala babephila ngemithi yesintu njalo umuntu wakhona wawungeke umthole elele phansi kuthiwa uyagula. Babengahambi ezibhedlela ngoba lezibhedlela zazikhatshana labo ngakho abantu laba babeziphilela ngokusebenzisa imithi yesintu

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu kuqakathekile ukuthi bebezazi izihlahla ezigcwele egangeni ukuthi zilapha yiphi imikhuhlane. Abanye abantu bacina sebenzisa izihlahla ezingayisiso umuntu wakhona acime esegula.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ziyabe zilamaluba alithanga. Zonke izihlahlakazana kanye lamaluba lawa kuyanceda kakhulu kulapho esithola khona imithi yesintu eminengi etshiyeneyo esiziyelapha ngayo.

Abantu abazisebenzisela imithi yesintu abathwali nzima njalo kulula ukuthi beyithole bayahamba egangeni abanye ngabathatha impande abanye ngabathatha amaxolo njalo abanye ngabathatha amahlamvu ezihlahla besiya zelapha.

Egangeni sithola izihlahla lotshani kanye lezinye izinto ezimila egangeni. Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu nxa begula bayabuya egangeni lapha abanye belanda amahlamvu ezihlahla, abanye njalo ngabathatha amaxolo.

Egangeni kulapho esihamba khona sisiya dinga imithi eminengi abanye ngabagebha impande, abanye ngabathatha amaxolo ezihlahla abanye njalo ngabasebenzisa amahlamvu kuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo konke.

Eminye imithi yesintu nxa ungakayisebenzisi, ikhona imikhuba okumele uyenze ukuze isebenze. Abanye njalo bayaqala bayigige bebesebeyichola. Umuntu ungakayisebenzisi uyaqala bayenze imikhuba leyo egoqela ukuqakeza izandla.

Kuhle ukuzisebenzisela izihlahlakazana ezigcwele egangeni nxa ugula ngoba awuthwali nzima uzithola lula izihlahla zemvelo ezizimilela laloba kuyiphi indawo abantu bayahamba besiyadinga izihlahla lezi abagulayo.

Amaphilisi amanengi anathwa ngabantu amanye akhona ayenziwe ngamahlamvu lezihlahla. Bayabe sebewahlanganisile leminye imithi yesikhiwa. Beyenze amaphilisi, amanye amhlophe, amanye njalo alithanga.

Balokhe bekhona lakulezi insuku abantu abalokhe besasebenzisa imithi yesintu nxa begula .Abanye abantu abawathandi amaphilisi njalo amaphilisi kulezi insuku asethengiswa .Abantu babona kungcono ukuziqinela emithini yesintu ngoba ilula ukutholaka .

Amahlamvu ezihlahla aloncedo kakhulu ebantwini abalezilonda emzimbeni. Bayathatha umsobho wamahlamvu lawa bethontisele esilondeni umuntu isilonda siyabangcono siphole. Aqakathekile amahlamvu.

Abantu abanengi bayathanda ukusebenzisa imithi yesintu imithi yesintu iyenza imzimba yabantu ihlale iqinile ngakho umuntu osebenzisa imithi yesintu kukalutshwana ukuthi abanjwe ngumkhuhlane.

Egangeni zinengi izinto ezimilayo ngaphandle kwezihlahla . Kukhona okubizwa kuthiwa ngamakhowa okumila phansi okulombala omhlophe. Abantu abanengi bayenza isitshebo ngakho .Kuyaqinisa umzimba njalo kuyavikela abantu emikhuhlaneni eminengi abakudlayo.

Izihlahla esizithola egangeni, ezibye njalo zilamaluba, ezinye njalo ziyathela izithelo ezidliwayo. Zonke ezihlahla lezi ziqakathekile ebantwini abasebenzisa imithi yesintu nxa begula.

Imithi yesintu ilapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Imikhuhlane leyi igoqela umkhuhlane wemvukuzane. Isiki ehlasela omama kanye labobaba, abayithola emacabsini. Iyaphela du, ngemithi yesintu.

imithi eminengi esetshenziswa ngabantu nxa iyabe isiyimphuphu isicholiwe ngeke uvume ukuthi bayabe bethethe amahlamvu aluhlaza baqala bewawomise ngemuva kokuwawomisa wayawachola abe ngumuthi wempuphu

Egangeni sithola izinto ezinengi okugoqela izihlahla kanye lezithelo. Izithelo zezihlahla ziyanceda kakhulu njalo ziyelapha eminye imikhuhlane. Abantu bayahamba besiyadinga izithelo

Umuntu kumele abekwazi ukuthi isihlahla silapha uphi umkhuhlane, ungacini uthatha isihlahla esingayisiso usiyalapha umkhuhlane ongayisiwo ngoba kwesinye isikhathi uyacina ugula kakhulu.

Imithi yesintu iyatshiyana ,njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kukhona eminye imithi yesintu enathwayo. Eminye njalo nxa abantu besidla ilambazi ekuseni bayafaka umuthi phakathi kwelambazi.

Kuhle ukuzelapha ngezihlahla zemvelo ngoba zilula ukutholakala okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla silapha wuphi umkhuhlane ngoba ezinye izihlahla zilobungozi ebantwini.

Ezinye izihlahlakazana esizithola egangeni ziyabe zilamahlamvu aluhlaza njalo zilamaluba amhlophe zonke izihlahlakazana lezi zilusizo ebantwini okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi zelapha yiphi imikhuhlane.

Ukuze usebenzise imithi yesintu kumele ubezazi isihlahla ukuthi ziyelapha iphi imkhuhlane ngoba akusizo zonke izihlahla ezigcwele egangeni eziyelaphayo ezinye njalo zilobungozi ebantwini